Ekisolo ekiyitibwa enkula nga kiri mu ddundiro lyayo. Kiri n'omwana gwayo, kiri mu ttale mulimu omuddo omutoototo gwa kiragala n'emiti emingi. Kiringa ng'ekibira ekikwatiridde obulungi ekya kiragala. Ensolo eyo ebeera n'ejjembe era ensolo eyo ya bulabe eri naddala abayizzi olw'ejjembe lyayo eryo erigiri mu maaso.

Emmindi enzirugavu ey'emitwe etaano era emmindi eno yeeyambisibwa mu kunyookeza era bangi baginywa nga bataddemu taaba mu ngeri y'okufuuwa nga ssigala, yeeyambisibwa nnyo mmasabo abakazi bangi bagyeyambisa kko n'abasajja mbu balaguza beeraguza babaako bye banoonya bangi boogererako ebigambo bingi naye ng'esinga ssangibwa mu ssabo y'emmindi eyo, ya mitwe etaano.

Enkoofiira ezirukiddwa oba ezaakolwa mu misono egy'enjawulo nneekulungirivu era ezimu ziriko obugwa, za langi ez'enjawulo mulimu langi eza kitaka, mulimu langi eza kkaki, eziringa eza kiragala, eza bbululu n'enzirugavu. Enkoofiira ezo zambalwa ku mutwe era zambalwa nnyo abasajja, weewaawo n'abakazi bazambala z'enkoofiira ezo zitangira omusana okwokya omutwe n'ekiwalaata.

Olubalama olw'ennyanja gye naaliyise bbiici abantu we baliira obulamu, we bacakalira oba we bawugira. Kuliko abantu ku lubalama okwo, ekiraga nti bangi bali mu kwota musana mu musenyu. Ebuuyi eri eriyo ebiyinjayinja eby'ensozi era tuyinza ozziyita enjazi. Amazzi mateefu bulungi nnyo!

Ente ziri bbiri, kukiko enzirugavu ne kubaako n'eya kitaka emmyukirivumyukirivu erimu ebbala eryeru zisibiddwako emi omuti n'emiguwa era ente zino zitambulira wamu nkozi za mirimu, zisobola okusomba amazzi, zisobola okulima. Ziri mu kkubo mwe zitambulira ebuuyi eri eriyo ettale lirimu omuddo ogwa kiragala n'emiti wamu n'obusaka obwa kiragala. Ente zino zeeyambisibwa abantu mu kulima ne mu kukola emirimu nga zisibiddwamu bwe zityo.

Omusajja ali mu mazzi wabula nga lulinga olutobazi olwayanjaddemu amazzi, ayina ebimera by'akuula byefaananyirizaako omuddo oba omuceere oba obutungulu, ng'alinga by'asimbuliza, yeesibye ekireesuleesu kiri awo kyeruyeru kirimu amabala aga bbululu, ng'ayambadde essaati eya bbululu n'ekitambaala ku mutwe, ayina ekirevu kyeru, by'asimbuliza oba by'akuula byefaanaanyiriza omucere oguli oba agusimba oba agusimbuliza, ku bibiri.

Abaami n'abakyala bali mu ttale oba mu kisaawe, kya kiragala bulungi, ebuuyi eriyo emiti. Abaami bano bambadde engoye ez'ebyobuwangwa oba ez'ekinnansi era basanyufu bya nsusso, bali mu kutendereza oba kugulumiza, bwe bazina. Abaami bambadde essa empale enzirugavu ne vesiti enjeru ne bateekako n'ekiwalume ekyeru; n'abakazi bwe batyo bambadde byeru ne beesiba ebikomo n'ebyokwewunda. Waliwo afukamidde ataddeko ekikubiro ekya langi ez'enjawulo.

Ennyanja oba omugga oba amazzi agaladde obulungi, ageetooloddwa eruuyi n'eruuyi, omuddo oba akatunnumba akaliko emiti egya kiragala obulungi, Ebunaayira eri mmaaso amazzi gano gye gava gakuluta galaga nga agalimu ekiyira, era eno gye gasembera galaga gateese bulungi gatambula bulungi, eggulu lya bbululu n'ebire ebyetadde obulungi ebyeru, walungi okuzaama wanyumirwa ekifaananyi n'abali b'obulamu.

Eggana ly'ente ezirundibwa nga zitaayaaya butaayaaya nga si nsibe wamu. Ente ezo zirimu langi enzirugavu emmyukiririvu, enjeru n'endala. Ente ezo zirina amayembe maagaagavu, ente zino ziri mu ttale zirya muddo. Ebunaayira eri eriyo emiti n'eggulu erya bbululu mu langi, eriraga nti obudde bulungi okuzaama ate era nga bwa kasanasana. Ente ezo zivaamu amata era zivaako ennyama eriibwa, ente ezo zirundibwa mu bitundu ebi....

Abasambi b'omupiira abambadde engatto z'omupiira, bamadde ssookisi, waliwo bambadde jjaze enjeru ne ssookisi njeru n'engatto buli omu z'ayagala abalala bambadde ssookisi eza kyenvuyenvu oba emmyukirivu n'empale enzirugavu ezirimu obukuubo bali mu mupiira bali mu kisaawe basamba. Omupiira guno gwe muzannyo ogumu ku gusinga okucaaka mu ggwanga ne mu nsi yonna era ogunyumirwa abalabi. Omupiira gunyumira abaana abato n'abantu abakulu nga gusambibwa ne bano gwe bali mu kuzannya, bazannya.

Omwana omutoototo naye ng'atambula ayimiridde ku mulyango gw'akayumba akakubiddwa mu mbaawo, ayambadde engatto mu ssooko enjeru era ali mu t-shirt enjeru. Omwana oyo ayambadde sikaati erimu obubala oba obukuubo obuddugavu n'obweru ayimiridde mmulyango munda eri munda mw'ali aliyo akatebe era wakutte akazikiza. Akayumba kano kakubiddwa mu bibaawo era nga kalabika bakolerawo bukolezi.

Ensolo enzirugavu ez'omu nsiko zeefaanaanyiriza enkobe oba amazike. Ensolo zino nzirugavu wabula zeeyisa ng'omuntu era zaakula ng'abantu. Ziri mu ttale eririmu omuddo ogwa kiragala omulungi. Ensolo emu ebwamye endala zitudde bbiri endala eyina ekyokulya ky'ekutte ekiringanga kkaloti era zeeyisa kintu ddala.

Eryato eriri ku mazzi liseeyeeya lirimu langi eya bbululu n'eya kasaayi oba emmyufu litisse ebintu ebitategeerekeka bulungi ebiri mu langi eyaki kyenvu n'ebya kiragala. Kuliko bbendewera ya Uganda, kuliko omusajja emabega atuddeko naye nga liri ku mazzi agateese obulungi liseeyeeya lirina gye liva era gye liraga. Eggulu tteefu bulungi. Eryato lino liyitibwa MV-Roda liva gye liva.

Ekizimbe ekiserekeddwa n'amabaati amamyukirivu nga kiriko langi ku kisenge erimu olwa kyenvu, mulimu amadirisa. Ekizimbe ekyo kyefaanaanyiriza okuba ng'ekizimbe eky'essomero eky'ebibiina. Waliwo obutittirii obuto bwa kiragala, waliwo emiti emikulu era nagyo girina amatabi n'amakoola ga kiragala. Obwengula bw'eggulu ku bire, kuliko ebire ebyeruyeru n'ebya bbululu.

Ekivuga ky'eŋŋoma era eŋŋoma zino zeeyambisibwa mu kukubwa ku mikolo egy'essanyu, zeeyambisibwa mu kukozesebwa mu mikolo egy'ebinyumo, kuliko eŋŋoma engalabi, eŋŋoma empuunyi, eŋŋoma Nnankasa, eŋŋoma eŋŋanda gye bayita Nnamanyonyi, eŋŋoma ezo nkulu nnyo wano mu Buganda era zikola nnyo ku mikolo, ebintu bingi ebiziriko n'emizizo mingi ebizigenderako eŋŋoma ezo, kale nkulu nnyo ziri mu kizimbe wamu zonna zitegekeddwa bulungi.

Enjuki ku kimuli ekya kyenvu ekibalagavu obulungi ate era ekinyirira ng'enjuki eyo enuuna n'okukuŋŋaanya omubisi gw'esudyako. Enjuki zaagala nnyo ebimuli ate nga n'ebimuli byetaaga enjuki mu kutambuza ebigimusa oba mu kutambuza okuwaka oba oku o kubya okubizaazisa.

Omusajja ayambadde essaati eya kapere. Kapere alimu obumyukirivu n'obuddugavu. Musajja ayambadde kye tuyita masiki enzirugavu ku mumwa ng'abisse omumwa n'ennyindo. Masiki eyo oba akakookolo kaacaaka nnyo mu biseera bya lumiimamawuggwe gwe tuyita kkovidi mu Lungereza nga yali atuyamba mu kuziyiza okukwatibwa obulwadde obwo. Omusajja oyo ayina enviiri ku mutwe.

Akati akakiragala omulungi, keefaananyirizaako ak'emicungwa, oba ak'enniimu oba akamangada. Akati kano kawanvuyirivu era kalungi okuzaama, ka kiragala bulungi n'amakoola gaako malungi gasikiriza, eggulu lyetadde bulungi liriko ebire ebya bbululu n'ebire ebya ebyeru, ebyeru mu ndabika. Akati kano keeko akalabika okuba akamangada oba emicungwa oba enniimu.

Enkobe oba amazike nga gasala okuva mu kibira ekimu oluuyi olumu okudda eruuyi olulala. Amazike gano ga mirembe era gabeera wonna we gaagala tegalina buzibu. Gava mu kibira gali mu kibira akya kiragala obulungi era gadda ku luuyi oluliko ekibira era ekirala ekya kiragala obulungi nga gasala kkubo ery'ettaka naye nga lirabika bulungi nnyo. Erimu liweese omwana ku mugongo ali nga ku mpulira.

Olubalama olw'ennyanja olwoleka amazzi nga gakubiddwamu ekitangaala eky'enjuba eyaka mu langi eya kyenvu n'eggulu erirambikiddwamu era enjuba eyaka mu langi eya kyenvu efubuutuseeyo okutandika okwaka. E Buule ebuuyi eyi eri ku kkono waliyo omwami ayimiridde mu mazzi ku lubalama lw'ennyanja ng'ali mu mazzi alina bye yekkaanya ne bye yeetegereza kifaananyi kyoleka ennyanja eh mbalagavu obulungi.

Ppikippiki manyoole oba gye tuyita ddigi oba boodabooda eriko omusajja agituddeko, eriko nnamba puleeti ya kyenvu era erimu n'ebimyukirivu mu mutto n'ettaala erimyufu, etambula eyina gy'egenda. Wabula olw'akalippagano k'ebidduka egenda mpola oba eyimiridde, ebuuyi wano waliwo ppikippiki endala eziyimiridde era n'ebuuyi eno waliyo emmotoka ekika kya Fuso kuliko omwami agituddeko ayambadde essaati eya bbululu n'empale enzirugavu n'engatto enzirugavu ne sookisi enzirugavu.

Emmotoka ekika kya Isuzu ttipa, njeru mu langi erimu ebiddugavu eri mu kkubo etisse abantu bangi abagiriko emabega mu kittule kyayo era bayina gye boolekera oba gye bagenda eri mu kkubo lya ttaka ebbali n'ebbali eriyo emiti n'omuddo ebya kiragala obulungi bakwolekeza n'eggulu wakati w'emiti eritadde obulungi.

Ggana ly'ente nnyingi, ziri mu kkubo zitambula, ziraga zigenda mu ttale oba kufuna kyakunywa, ente zino zirundwa omwami ali emabega ajja azivaako, ente zino mulimu enzirugavu, mulimu emmyukirivu eziyina amabala nnyingi, ebbali n'ebbali eriyo omuddo era ziraga zo ziri mu kkubo wakati zitambula zigenda mu ttale oba ziyina gye zigenda.

Engoye ezaanikiddwa ku waya, waya nga zisibiddwa erudda n'erudda ku miti era engoye ezo zaanikiddwa ziva kwozebwa zikale bulungi. Wansi waliwo omuddo ogwa kiragala obulungi, ekiraga nti walabirirwa bulungi, ebuuyi eri eriyo emiti egikulabirirwa obulungi era egiwa obutonde bw'ensi okuba okulabisa obulungi awaka. Engoye ezo mulimu ez'ekkala enjeru, mulimu ez'ekkala emmyufu, mulimu eza langi eya kiragala bwe zityo, ngoye zaanikiddwa ku waya.

Entalabuusi ez'ebika eby'enjawulo za za Basiraamu , zambalwa ku mitwe okuggyayo eddiini yaabwe. Waliwo antabuusi zino enjeru, mulimu emmyufu n'enzirugavu n'ebyeru. Entalabuusi zino ziraga kabonero akamu akalaga nti bano ba ddiini bw'eti, ey'Abayisiraamu, zambalwa nnyo bamaseeka, baswaba ne Bahajji.